Paydon c'ora gidida asati issipe eqiwutida heysatika qaseka yelaga asatako entika qa ade eta gidon issina Indoy betawuse banta woyto oyqi eqidine oyshetiyaba zaridine ufaytidi ezi gidi detes.

Dere woga qoncisiza afila mayida issipetethan uttida gasta asata be'ays. Eeta giddon qasse kehi gita asata be'ays. Eeta giddon laythan keehippe gasta gidida asati de'osona.

Paydon cora gidiya asati issipe shiqidi zoretha bola diyaba masates heysatapeka indetika adetika detes istape issi indiya ba huphe bola gosa gozada ba kushen waraqata oyqada xaafiyaba masatawuseko

DEre woga qonccisizayssa afila ma'idi issipetettan eqqida cora adde asa be'ashe de'ayssiko. Heyssata gaattan qassikka inddoti deetes. Nami'ati banta huphe bolla qophe aththidayssatikka qa banta qoodhen xaaxeti uttidosona.

Irray bukid diyasan issippe eqida cora asata beyashe de'ays, hesatika eqidoy dere hupheni gidishe nam'u adeti banta kushen zanxila oyki utidosona hesatuppeka corati banta huphen qasi qophe wothi utidosona.

paydon keehi cora gidida asati issi petethan hemettishe deettes etappeka gaanna baggara qasseka wolqama dumma dumma zaabeti deettes hezaafiyappekaqa gaaththa baggara keehi wolqama gidida derey deiya gabe ashe de ayssekko

Paydon coora gidida asati issipetettan eqqida issipe boota apela maa'idayssati qasseka zo'o meraydiya ciishsha eqqida asatasi immi di diya ba misatettes heyssa be ashe de'ayssikko.

baynta katame pittishe woykko eta katame paayatetha nangishe diza cora asatappe ashe days he asatappe sinta baggara wolqama zaafetinne cililo gidida dumma dumma zaafeti deettes eti qasseka katame geeshshize deettes

Haatta duuqanas woykko haatta issipe oyqqanas go7a immida gita gonge misatiya biides etappe qa guye baggara gitanne wolqama xeellanas lo7iya keethides keeththappe gaasta baggara qa wolqama derenne dumma dumma zaafeti deettessikko.

Misile bollani gammo dere aysso giddon ooththiza dumma dumma asati deettes heyssatappeka qasseka cora asati issipetethani puute waati dichchanee gidayssatan issipetetan shiiqi utti dendiri biidi qaafo bolla deettessikko.

paydon cora gidida asati issipetethan kiidi katame geeshshidinne go'a immoonta issata bookkidi diggishe deettes. dumma dumma indotikkaqa addetikka paydon keehi daro gidida issataqa be ashe deyayssikko.

Paydon keehi cora gidida gashe nayti issi petethan uttidi kaa7ishe deettis heyssatappe qasseka issimiya keehippe ha xeellada ufayttada miixayda diyaba misatosukko issi petethan uttidi qa kaa7iyaba misatosona.

Dere woga qoncisiza paydon heedzdza giidida addeti issipetethan eqqidosona. heytikka qasseka gita woykko laythan gazda geetettida asa gidi shini dere woga qoncisiza afala maa7idi bantha kushenka oyqqidi qophe wothti eqqidosona.

issipetethan uttida paydon keehi coora gidida asata be ashe deyays heyssatappeka nam7ati indo gidishin attidayssati qa addekko issi addekka ba huphe bolla qophe woththidi ba qofa odi dinniqa ezigi dideyaba misatessikko.

Katame ayssida issi addey oyshidinne qasseka ba oyshetia oyshasi zaaro immi didiyaba misatees izaaddekka ba kushe bolla mayke oyqqidi ba dounan wottidi asa xeelli dinne zaari didiyaba qasseka misate sikko.

Misile bollani issi petettan uttida asata paydon cora gididayssata beyays etappekka nam'ati keehin beettishe issinna indo gidishen issi oyqa addekko izikka ba huuphe bollan qophe woththidi meran zo'o maay'o maay'idessikko.

Paydon cora gidida asati laythan gita geetettiya asati indotikka addetikka issipetethani shiiqo utti uttidosona eti uttido keettaykka aahonne wolqama gididayssa issife bollaqa ezgondiyayssa be ashe de7ays.

Duma duma meheti bitabolan detes heysatapeka hata gidon eqiza haylashone hata xaphon diza qodhada kehin adusa gidiza kafoti issipetetan hata xaphon utidi diyaysata missile bolan be'ashe daysko.

Issippetetan eqida gashe indo nayta beyashe de'aysi paydon 5 gidiza indo naytika banta huphen duma duma medhara diza shashe caciwothidosona etappe gatha bagara qase wolqama derey desko

Payidoni ussupun adeti gitane woliqama hathayi zindhidaysa issoyi isuwa malaton woyiko be'idi dewuba malatosona hesatika gaxani eqidi xelisona isadeka gido gelibena

Misile bollani aypen xeellanas keehi ufaysiyayssanne inje gididayssa cililo dumma dumma cililo gidida zaafetanne caaka geetethana dandayizayssataqa be'she de'sikko ha dere xeelliode keehippe lo7ees.

gammo dere woga qoncisiza afla maa7iza asatinne qasseka baynta kushen cililo maata oykko cililo bonco oykqidi sarotetta leemiso gidida woga oothtidi diza dumma dumma asata paydon cora gidida asata qabe ashe deyayssikko

issi denbasohani ayfen xeeliyode shuchcha giidida issati deees heyssika qasseka awa bolla deees ayfen xeelliyode injiyaye aynnekka baawa heyssika qasseka nam7u shuchcha gidisheni de7eesikko

Issipetettan eqqida hichashu indonayta be ashe dayss indotikka keehin gashe gidishe hichashatikka bayntha qoodhe bollani sharbe xaaxetidi eqqide miici deha xeellishe dizayssata be ashe deyayssikko.

misile bollan paydon cora gidida asati haatta bollani markabera issi petettan beidi deettes heyssatappeka issoy eqqidashe corati qasseka uttidi ha xeelli didiyaba qasseka misatiyayssa be ashe de7ayssikko

paydon ichashu nayti deettes heyssatika gashe naytakko issi petethan ufayssan ka7idi diyaba misato sona nam7ati gupidi deettes nam7ati qasseka hokkidi qa eta xeellishe diyaba misato sonakko

Ayfen xeellanas keehi inje immida sohoni uttanas giigida sohonne qasseka wolqamanne gita gidida zaafeti etikka qasseka medhan cililo gididayssata qasse be ashe dayssikko etikka issipetettan xeellishe loqettes.

Misile bollani tukke eqqi didiya tukke ayfenne jabananne sine erikaboote masobieti issipetethan waani giiyakko topphe woga qoncisizayssa issipetethan bessiyayssa be ashe deyayssikko.

Misile bollani dumma dumma eqati deettes heyssatikka qasseka kataman beettanas dandayizayssata gidishen ciishati oydeti masobeti deettes etaka qa aypen xeeli ode keehippe inje immizaagetakko.

Paydon oyddu addeti issi petethani gade giddon eqqi uttida etappe sinta baggara qasseka haatti gogishe dees eti qasseka eqqi dosan maatay dees gaxara qasseka derey dees issi addey ha xeelli didiyawa qasseka misatessikko.

Misile bollan keehi cora gidida asati keehi cora makinaynne dumma dumma hagaxanne ha gaxan diza keethti be ashe deyayssikko he keethti deiyosan qasseka dumma dumma zaafeti medhetanqa cililo gididayssata be ashe deayssikko.

misile bollani issi indoy ba kushen mithara qachida tuufera diza waraqate oyqawuthadus izippe guye baggara wolqaama derenne dumma dumma mitta zaafeti deettis izakka ba huuphe bollani qophe wothada ha xeellashe dawussukko

Misile bollan duma duma misileti detees hesatappeka indoyi deawus duma duma adet duma duma kare bitha asa potoyi de'ees hesataka qasi issippetetani oyiqida gazexa gidayisa be'ayisiko

asa oysha zaarana si oyde bollan uttida issi indo be ashe deyays ha indiya maa7ida maay7o medhay boottanne gitan gitakko izakka ba qoone bollani sharbe xaaxada asi oychiza oysha zaarayda ha xeellashe diyaba misatos

Bolla paayatetha naagu ogeppe issoy haakime keeththa gidishin misile bollan gashe nayo marpe cadi didiza issi haakime deees ha nai akka qasseka ba huuphe bolla goossa goozada xaaxetawutidasiro be ashe deyayssikko.

paydon oydda gidida asati misile bolla deettes heyssatappeka nam7ati indo gidishin nam7ati addekko issinna ba ayfe bolla manaxire wotha uttadus oyddatikka ufayssan miici de ha xeelleya ba qasseka misato sonakko

Misile bollani issi adde oyshetidi de'zaysa zaaor bolla diyaba mistees . Iza addekka ha xeeelildi , oychchidinne oyshasiqa zaaro immishe diyaba mistes izappe guye bagara dumma dumma ćarqe kaqeti utides

Paydon gitanne wolqama gidida dumma dumma tekinoloje oso gididaysa maburate woykko ampole assa nayo go'a imza ganeza beyashe de'ays , haysika ootho bolla diza asat detes guusa

Duma dumma maburate woyiki poo'o agazo nuus imizayssa asati poo imiza mabirateti betesi, hesatapeka misile bollani issipetethani eqida shubotane mabite woliqa gidida gaane beyashe dyisiki.

Katama gidon eqidi oyishetida oyishas zaro imida issi adeya be'ays he adeyka ba ayipe bolla manaxire wothidinee oyishetidi diza oyishas zaro imidi de'aba misatetes eyape gatha bagara qa duma duma mitha zapeti toketi uti utidako

Misile bollani poo'o nuuyo gidana dandayiza issa woykko mabrate geettetida issa mita eqqiza issa be'ashe days. Ha mithayka dembasan eqqi uttisi. Biitta bolla eqqida issa gidishe ikka poolekko.

Dumma dumma birata mitati eqqidayssata wolko birata pooleti eqqidayssata be ashe dees ha pooleta goo'aykka qasseka mabiraatiya shubuwa eta huphey ara tukkidi wolko qachidi aatti oga gidishin eti eqqidosaykka qasse denbakko

Paydion heedzdzako matiya asati issipetettan eqqidi waraqate bolla diza xuufe be'iyaba woykko xeellidi diyaba misateetes. Heyssatappeka qasse nami'ati inddoko issoy adde ba huphen qophe woththides, nami'ati qa ba huphen sharbbe xaaxetides.

nam7u asati issipetethan uttidinne miishaba zooreteyaba misatetes heyssatappeka issoy ba haythe bolla silke wottidi issoy hokkidi xeelo bolla deyaba misates issipe uttidi zooreta bolla deyaba misatosona

Misile bollani miisha oykko bira'a bira waane go7ettane gizayssa issipete tani zooreti dinne qasseka teknoloje ogera go'etti diddiza nam'u asata be ishe deettes heyssatappeka issoy adde giddishin issinna indokko.

Issi adde oyde bolla uttidi ha xeellishe dees iza addeppe guye baggara shuwoyto i ekkidayssi kaqeti uttides izi uttido xarapheza bolla dere woga qoncisiya apilaykka hiixetti uttides.

misile bollani issi addey eqqidi ha xeelli didiya ba misates izikka banke waani go'eththana dandayizo giza qofa oyqqi uttida ba misates ba kushen qa mobayle oyqqidi keehippe ufayxettdi diza yelaga naa misatessikko

Misile bollani bootta woykko kare biitta asa gidida issiyaderaqa toophe biitta asa gidida issi indoora nam'ati kushe oyqetidi ha xeelli dibidiyabemmisatettis etappe gaatta baggaraqa toophiya bayndiray eqqi utida bammisatesikko.

Misile bollani dumma dumma dhillenne qasseka maanasi dhille giigissanas go7a immida zayte gidayssati issi petettan cugan cugan diza issatanne wolqay baynta asasi imeto bolla diza dumma dumma misile be ashe deayssikko

Banththa deree dumma dummabaara haggaaziiddi diida dumma dumma asathi deeththes; heyssathappekka misile bollaani medgan zo7o gidida issa etha issippethe ththan afila maayidi banththa huuphe issippetheththan qophe woththidi eqqida paydon cora asatha be7ashe daysikkoo.

dumma dumma kawo oosanchati issi petetan uttidinne zoretidinne shiiqon haasiydidiyaba misatettis heyssatappe corati adde gidishin issina qasseka indokko eti maa7ida mayoome dhayqa issi malakko

Giitanee woliqqama ayipeni xilanas inje gidiza katamen diza ketha be7ashe da7ayis he kethape gana bagara woliqqama zapeti sinitha bagara duma duma zape malabati betesiko he kethayka qa woliqqamane gitta

Misile bollani derre wogga qincizizza afala banitta qodheni xaxidda namu'u assatara gasita assatara issi gashe na'ara kethe penige doyiddi gelanawu hanishin beyayisi.

Ayifen xeeliyode Keehi inje gididaysanne ufaysa imiza gitanne wolqama keeti be'ashe woykko pooqe be'ashe de'aysko. He keethi lanqeni qasi wolqama dumma dumma mithi woyko zaafe malat deetesi.

Payddon keehi cora gidida asati issippetethan wolqqamanne gita xeelanas inje immidayssa keeththa giddon eqqidi issippetethan uttida . Hessappekka issi adde ettasi oddishin qa attidayssati uttidi etta ezggo bolla de7etees.

Ayfen xeelans keehi inje imida soho be7ashe de7aysikko.misile bollani cililonne ayfen xeelanas ufayssa imiza soho be7ashe ha bagara keethi de7ees.keethippe ganna bagara wolqqama deretinne zaafeti de7osonakko.

issipetethani deretetha paayatetha gishatassi zooreti dinne diya issipe shiiqiza paydon keehi cora gidida asata be ashe deays heessatu giddonka qa indoti deettes addeti deettes dumma dumma asati de7ettessikko

Paydon keehippe cora gidida kawo keetta oosanchati issi petethan uttidinne haasiya haasiy dedeyaba misatetes etappe sinta baggara qasseka issi asi odiyaba misates etikka keehi inje sohan utti uttidosona

paydon keehi coora gidida asati issipetethan eqqidi maashino ooso xeelli shedettes eza qasseka mashino ooso bessidi diza issi adde gaxaara eqqidi eta bessi hayssanne qasseka yooto bolla dizayssa qasseka misatesikko.

Aypen xeellanas keehi injiyanne aypen xeellin ufayssa immiya katama be ashe dayssikko ha kataman qasseka keexettidi ongetida xeellanas keehi lo7iza keeththanne iza sintan qasseka dumma dumma mita zaafe malataqa be ashe deayssikko.

dumma dumma kawo keeththati doosona.heyssappekaqa misile bollan ta beyashe dizay gitanne wolqama woykko pooqe gaanaw dandayiza kawo keeti beyashe de'iyayskko he keeththikka nam"a gidishin giddon qa dumma dumma zaafe melati deettes.

paydon cora gidida asati issi petethan eqqidosana heyssata giddon qasseka kare biitta asay woykko booththa geetettida asatikka deettes heyssa giddonka issi indiya ba sharben xaaxettada eqqada issipetethan xeelleyara de7awusukko

Paydon cora gidida asati issipetethan eqida haysatika payatetha naago keetha gidon oothizaysata gidishin nam'ati banta suntha xaafisishe diyaba milatoosona hezhati qaseka eeta xaafishe diyaba milatosonako.

Bolla kehatetha nagiyo sohuwappe isoyi hakime ketha gidishin misile bollani hedzdzu asati detees na,ati gashe nayita idimidi utida isadeka etana xelishe detees isina qasi gashe na,a idima utidra indoko

Issipetetan utiutidaysatanne issipetetan eqida asata be'ays heysa gidon qaseka gashe nata idimaza indotaka be'ashe days kare bita asa woyko botata giyaysatakka qaseka be'ashe de'aysiko.

misile bollani issi inddoy ba ayfe xeeletadda woykko ba ayfe paayatetha naggo bolla de'awusu indiya huphojen gossa goozadda sharbe qassekka morgen yeggadus ayfe bolla qasseka aazako wotta xeeletashshe de'awusukko

Paydon usupun asa gidiyageti issipetethan eqqidosona etappekka issinno indo gidishen qasseka attida ichashati addekko etappeka issoy ba huphen qophe woththides issipetethan woytowa ekkidi ufaycidi ha xeellishe diyaba qasseka misato sonakko

dumma dumma asati eqqi uttida issipetettan heyssatikka qasseka dere woga qoncisiza afila maayi utidossona essappeka issi adde ha xeellishe cooratika eqqi dossona hessata giddon issinna qasse indokko

misile bollani aypen xeellanas inje immizayssanne qa ufaysiza oosettidinne keexxettidi qa wurida keeththa be7ashe de7ays ha keeththas qasseka cora maskooteti de7ettes pengekka hessadan qa corakko.

issipetettan eqqida paydon keehi cora gidida asata be ashe deys ha asatuppe gaatta baggara qasseka wolqamanne xeellishen cililo gidida zaafeti eqqi uttidosona dumma dumma zaafeti deettis asatikka keehin corakko

Paydon keehi cora gidida asati issi petettani eqqidayssatanne qasseka baynta oottido oosas woyto immidoga ekkidi issife ha xeellidi diza asata be ashe de ayssikko heyssa ta xeelliza cora asatiqa issife de'eettes

Bolla payatetha naago keethti giddon akamettishe diza cora asati deettes heyssapeka akamidi diza dumma dumma asati dishin misile bollan issoy booththi wokko kare biittha asi gidishin atti dayssati qa toophe asati issi petetha akamishe deettessikko.

Misile bollan bolla paayatetta nangisizayssappe akimeti issife shiiqidi asa bolla paayatetta nanganas dhalenne marpe immi diddizayssata be ashe dayssikko hakimetikka issoy adde giddishin issina qasseka indokko.

Misile bollani teknologe ehida dumma dumma misiletinne qasseka dumma dumma guuttan xaafettida xuufeti deettes heyssatakaqa aypen xeelle eranaw shaa dummametisheni dumma dumma xuufetakko.

Paydo laapun asati issipetetan hamutishe deetes etapeka issina Endo gidishin atida usupun naati adeko eeta gidonka issa ade ba huphen qophe wothidi ba aypen manaxire wothides etika cililo garsara beetes.

Duma duma katha ayipeti nu kataman woyiko nu bitan de'etes isswa tuke gidida pute tokizi diza coora adeta be'ayshe de'ays na'mu adetape issi adey tokishe de'es issi adey qa buro bita bokishe de'esko

dumma dumma banta kushen medhizi ooso medhiza asati issipetethan eqqidi xeellishe deettes heyssatappeka ichashati deettes heedzdzati banta mashine xeellishe nam7atiqa ha xeelli didiya ba misatosonna issade ba haytten silke wottides

Keexettidi wuri benna keeththa matani paydon cora gidida addetikka indotikka issi petethan hamettishe diza asata be ashe dayssikko heessatappeka issadey ba huphen qophe woththidi ba haythinqa silke woththi uttides

Ayfen xeellanas keehippe inje gidida soho be ashe deays misile bollani dumma dumma keeththatinne gita derey qasseka dumma dumma mita ayfeti woykko puuteti de7ettes haattiqa giti giddon zin7idessikko

Dere woga qoncisizayssa apila maa'iza paydon keehi cora gidida addeti issi petethan bantha huuphe bolla qophe woththidi oyshettida oysha si didizayssata be ashe dees heyssatappeka qasseka issi indiya eta xeellashe de'awusikko.

Payddon keehi cora gidida asati issipetethan utti uttidosana heyssatapekaqa indotinne addetideyttes gashe naytikka deettes layttan gaasta woykko gita geetettiya asatikka issipetetan uttidi ezgo bollan de'eettes

paydon cora gidida asati deettes heyssatappe qasseka indotikka addetikka yela ga naytikka deettes issi petethan eqqidossona eta giddon issi adde dere woga afila ma7izi ba huuphe bollaqa qophe woththidi xeellishe de7eessikko

Ayfen xeellanas keehippe inje imennasanne dumma dumma mitati tokettidayssata qa away qohiri melirayssa oge be ashe dayssa ha oge bollan qasseka paydon undenna asay isi petitan eqqidi zooretishe de'eessikko.

paydon cora asati issi petethan indotikka addetikka issi petethan eqqidi zaafe kuwa giddon kuuyeti di diyaba misatettes etappekka guye baggara dumma dumma zaafetinne dumma dumma muuze aypeti qasseka de7ettes

Issipetethan eqida payidon qaseka lapun asatane usupun adetara issi indazara isipetethan eqidi upayetidi be'ayidadays haysatika isiptethan tama oyithidi ha xelyaba misatosona

Oychchiza oyshas zaaro imashe diza issi inddo be7ashe days. He inddozakka qasse ba huuphphen kareththa gidizayssa xaaxadanne ba morggen kareththa gidida sharbbe ma7ada eqada oyshiya oyshas zaaro immashe dawusukko.

asa naa tumata bonchisizayssa ooso keeththappe issoy poolis daaba giddishin misile bollan issi addey woykko poolise gididayssi kawotetha maay7o maa7idi utidi haa xeelli she diya ba misates addeykka laythan keehi dalga asatenne

Ayfen xeellanas keehi injidayssa keexxettidi wurida kawo keeththi be7ashe de7ayssikko. Izikka cora mastoote beettees. Dumma dumma pengetikka qasseka beettosona. Izappe karera qasseka dumma dumma zaafetikka beettosonakko.

misile bollani dumma dumma qofara issipetetan shiiqida paydon keehi cora gidida asati deettes heyssatappeka heedzdzati etara zooreti didiyaba misatishe attidayssati qa eta qofa ezigidinne kaalli didiyaba misatosonna

Paydon heedzdzu addeti issife uttidi haasiyishe deettis iti uttido xarapheeza bollan qasseka haattinne tuke aara oyqetidi qa shaashikka dees etikka baynta kushen bi'iirenne xaafanassi dabtara issife oyqqidi haasiya ba misato sonakko.

Asa natumata bonchisizayssatappenne kawo keeththanqa ooththizayssatappe issi oosancha giididayssa wolko poolise gaanan dandayiza issi adde be ashe dayss he addeykka qasseka poolise maay'o maa'idi haa xeelide uttides.

Issi addey utti uttides izaaddenka kushen birathan qashetidi uthides izikka uttido sohoy mittakko izi maa7iza maa7o medhay qasseka boottanne zo7o gidishe ha xeelli diddiyaba misates.

ayfen xeellanas inje gididayssa keexxettidi wurida kawo keethti be'ashe de7ays he keeththi sinten qasseka dumma dumma puutheti toketida he keeththippe ganna baggara qasseka wolqamanne gita zaafekaqa be ashe de7ayssikko

Dumma dumma toophphe giddooni asa na maata bonchchisiza asati deeththees; he isathappe qassikka misile bollan diza issippetheththan issi mala maayuwa maayidi kathamaa geeshshiiddi dizayssata issi mera maayuwa maayidi issi mera qope ba huuphen woththida asata be7ashe dayisikko.

Payidon coora asati katama geshatethi woy payatethi nagishe de'aba misatetes etape guye bagara woliqqama dereti etape gatha bagara qasi duma duma mitha ayipeti woyiko zapeti de'etes

Payidon kehi cora gidida asati issippeteththan banta katama woyikko banta dere geshshatetha woyikko dere payateththa nago bola dettes hesatikka dumma dumma qoshshash woyikko go'a imontayisata xugishshe de'iyaba misatosonakko

Paydon cora gidida asati issipetetani banta katama woyko banta dera payatetna woylo geeshatethi nago bolla deetes hessapeka go'a immontaysa pitidi woyko shiishidi xuuganasi giigiso bolla diyaysa milatosonako

katama woykko dere payatetha naagoppe issoy go7a immoontayssata kare kessidi olo gidishin misile bollani dumma dumma go7a immontayssata issipeteta shiishshidi ollanawu buussa bolla diza makina be ashe de7ayssikko

go7a immoontayssata woykko qoshasha gidayssa issipe shiishshidi kataman diza asati issipe xuugishe deettes etappe gaatta baggara qasseka keehin wolqama gidida dereynne dere xeeranqa zaafe deessikko

dumma dumma qoshashati moykko asa nasse go7a immoontayssata isipetethan katama giddoppe denthidi oliza dumma dumma makinathanne go7a immoonta qoshasha gizayssata be ashe deays heyssatikka caanettizi bishe deettesikko

Katama geeshshateti nangishe diza paydon cora giidida asata be ashe deays asatu gaattanka qasseka addeyka indoykkades indoti bantana goossan goozidayssata be ashe dayssikko katama pitanas qasseka banta kushen peexa oyqqida

asa naassi go7a immoontayssaka woykko qoshasha gidayssata issipetettan baynta akafara makina bolla caani diddiza paydon cora gidida yelagata be ashe days ha qoshasha caaniza makinikka keehin wolqamakko

Missile bollan issi inddo beashshe days ha indaka ba huphphe yedadda ba konkke bolla shshashe gozadus indaka oychchiza oychchas zaaro immashshe diyaba misatyanne ha xxelashshe qasseka diyaba missatausukko.

Oonatetta qonccisiza mataweqa kardde ekkanas uttida tamaare inddo gashe naytanne qassekka eta suntta xaafo bolla diza issi adde be'ashe de'ayssikko. Addeykka ba ayfe bolla manaxire wottidikka xeelo bolla de'es.

ba oonatetta qoncisiza matooqe gidiza karde ekkanassinne ba sunta mazaggabettanas yida dumma dumma asata be'ashe days, heyssatappeka issinna ba sunta xaafisishinne issina qas oychishe de'awusko.

Oonatetta qoncisiza matooqe woykko matooqe kardde gizayssa ekkanassinne ba sunta immanaas woykko mazaggabisanas iyiza issi indonne izi sunta xaafidi diza issi adde misile bollan qasseka beettosonakko.

oonatetta qoncisiza matooqe giididayssata kessiza misile bollan issi addenne qasseka nam7u asati ha gaxanne ha gaxan issife haasayaba misatoson akko etappeka issoy toophiya dere ayssiya ahemeda abikko

toophiya deriya aysiya ahemeda abi woykko abi ahemed gira addeyara izaara qasseka issife haasiydi diza woykko issife shiiqi uttida hara addey deettes etikkaqa nam7ati uttidi oyshettida oyshasi zaaro immidi diyaba misatosona

Oonatetta qoncisiza batooqe giza waraqata oykqidi ha xeellishe diza issi gazidadde be ashe dees iza adde huuphenka qasseka booththa milatiza qophe deees iza sunta xaafiza issi adde qasseka beettees izaara uttida cora asati deettes.

Oonatetta qoncisiya matooqe dees misile bollani nam7u matooqe bollan issina indo issiniqa adde gididayssata misilera diza oonatetta qoncisiza matooqe be ashe de ayssikko misiley heyssa.

Paydon cora gidida adeti issipetethan eqidi zoretid diyaba masatetes itika qasika diyo Soho katama misates etape gatha bagara dumma dumma zafeti dosona eta gidon issoy huphen qofe wothidi miciyaba masates

ISSI WOLIQAMA MAKINI BUSSA BOLLA DEYESI, IZA BOLLANIKKA NAMU'U ADETI UTIDA, HE MAKINAPPE GATHA BAGGARA WOLIQAMA ZAFETI BETETES, ETTA MEDHAYIKA CILILO GIDIDAYISA BEYASHE DAYISIKO.

Paydon cora assati issipetetan dhoqu othidi issi waraqate besishe detesi. Etappeka guye Bagara wolqamanne Gita dumma dumma Mitha ayfeta woyko zafeta qaseka be'ashe days, eti diya soy dembako.

Misile bollani dere woga ma7iza asatanne qassekka dere woga qoncisiza afala maa7izi bantta kusheni cililo ciishsha duuthi oyqqi wothida asati issipetethan ufayssan issoy issuwappe ekkiyayssata be7ashe deyayssikko.

katama aysiya asatappe issoy qasseka misele bollan eqqidi xeellishe de7ees ha addeykka ba ayfe bollan manaxire wottidi oyshettiya oysha yo zaaro immi diidiya ba misatesikko heyssa misele be arshe deyays

deretetha ayssiza poykko dere dumma dumma go7an go7a banthaga immidzinne hakazo bolla diza cora asata be ashe deays heyssatikka issi petethan uttidi keehi aahonne wolqama keeththa giddon uttidi xeellishe deetteessikko

toophiya dereya ayssiya kawo gidida ahemeda abi giyayssa addera izaaraqa hara addekka issipetethan kushe cabaxi oyqqidi ha xeellishe deettes hanko addeyka ba ayfe bolla manaxire wottidi miicishe de'ettes

misile bollani cora asati beettes heyssatappeka corati adde gidishin issinna indokko indiyakka bana gooththan goozada maa7ida maayo meri booththakko addey odidayssa ayfe xeellada miicaydenne ezigayde deyaba misatawus

Misile bollan keexxettidi wurida kawo keetinne dumma dumma aypen xeellanas injenne ufayssihayssata be ashe dees heyssafe gaxa baggara qasseka dumma dumma zaafetinne dumma dumma derey hara katami qasseka beettesikko.

paydon keehin cora gidida asati issi petethan hemettishe deettes heyssata giddon indotikka addetikka de7eettes ha xeellidinne qasseka ufayssan ha haa siydinne xeelli didiya ba misatiya asati ka eta giddon qade eettes

Issi adde misile bollan ooshettida oyshas zaaro immi dideyaba misatees izaaddeppeka guye baggara meran cililo gididayssi ayfen xeellanas ufaysiyayssanne qa lo'iyayssa gidida dumma dumma zaafe malati deettes.

paydon cora gidida asati issipetethani teknologe ooso gidida telebizhine gididayssa xeelo bolla deettes heyssatappe issinna indo giddishin dariyageti woykko dalgati adde gididaayssatakko hessa be'ashe de'ays

gammo dere aysso giddon diza katamappe issi katama ayssiza addey ba ayfen manaxire wottidi dere woga qoncisiza apila maay7izi eqqizi ha xeellishi nne oyshettiza oyshas zaaro immishe deees

Dumma dumma dere woga bessiza afila maa'iza asati issipetethan katama giddora hamuthizi bizayssata be ashe deayssi heyssatappe corati adde gidishe coratiqa indokko.

Paydon cora gidida asati issipetethan eqqidi ha xeellishe deettes etappekka attomatikka woykko adde asayka indotikka deettes etikka jelba bollan eqqidi woykko markabe bollan eqqidi haaththi bollara baananiya ba misatosonakko.

Paydon oyddakko mathiya asathi issipetheththan eqida ethappekka nam7athi inddo gidishi qa nam7athhi addekoo;issi inddiyaa ba morgge bollan ba huuphe bollan sharbbe xaaxadanne hankko inddiyo bessaydda diyaaba misathawus;issippe qa xeellishe de7eeththes.

misile bollani nam7u asati cugan uttidinne issi haasaya bollani qofa siya ba woykko ezigiyaba misato sona heyssatappeka issinna adde giddishin issoy adde giddishin issinna indokko toopphe bayndirayqa eqqi uttidayssaka be ashe deays

issi indoy oyde bolla uttada ha malalon xeellay dadiya ba misata usu he indeppe guye baggara qasseka toophiya bandiray sintanqa miiye miiya baggara nam7uso hani toophiya bandiray xoqu gide eqqi uttidayssa be ashe de7ayssikko

dumma dumma kawo oosanchati deettes heyssatappekka misile bollani heedzdzu asati uttidayssata be'ashe dayssikko nam7ati booththa woykko kare biitta asata gidishin issade tooppe asa misates nam'ati banta ayfe manaxire wotti uttidosona

Bantta deren dumma dummabani haggazo immidi diiza cora asata be'ashe daysi Missile bollan oydati poolice giddishe issoy giidon coo eqqides oyddatika qa bantta huphphe bolla qoppe woththidi issi mala maayo mayidetes.

paydon keehi cora gidida asati deettes heyssatappeka poolisetinne qa dumma dumma asati deettes issipetettan issi keetta giddoninne aaho keetta giddon uttida ba misatettes oychiya oyshas zaaro immiyabanne oychidi diyaba qas misatosonakko.

asa naatu mata bonchisizaytappe issoti poolise gidishin misile bollan issi poolise addey eqqidi oysha oychidenne oyshas zaaro immiyaba misates izappeka guye baggara dumma dumma zaafeti qasseka beettishee de'oosonakko

Asa natumata bonchisizaytappe poolise geetettizayssati issi petettan eqqi uttidosona etikka meran issi mala mayo mayidi baynta huphen meran issi mala gidida qophe woththidi issi petettan eqqidi ha xeellishe deettesikko.

Tophphiya deere dumma dumma oggera agazidayssanne sinththan eqqana dandaiza nam'u asata be'ashshe dayis izettappe issoy ade giddishin issoy indoko nam'attika bantta ayfe bolla manaxire woththidi issippeteththan xuufe xellishe de'etess.

Paydon cora asati isipetethani eqidi issi yelaga Inda oothido osso xelishe diyaba misatetees; he xeliya asa gidon corati adde gidishin qasekka issina inddo etti mayida mayoykka dumma dummakko.

Dumma dumma puuthetha thokkiiddi diza heezzu addetha be7ashe de7ays;heezzathappekka issoy hokkidi biiththan akaafaara kaashiiddinne haaththe ushshishe des;nam7athi eqqidi iza adde xeellidi dizayssathakka qassi be7ashee de7aysikoo.

misile bollani dumma dumma paayatetha woykko geeshshateth go7a immizayssa zal7o bolla diza addenne qasseka iza xeellidinne oychidi diza paydon keehi cora asata be ashe de7ayssikko

dere woga qoncisiza afala issipetentan maa7idi huphen qopphe ooththi woththidi issipetethan uttida adde asa gasta asata be ashe deyayssikko etikka issipetentan ezgidi deyaba qasseka misato sonakko

Toophiya deriya ayssiya ahimeda abi woykko abi ahimede giza addey uttidi asay oychida oyshas zaaro immiya ba misates izappeka gaantha baggara qasseka toophiya bandiray eqqidayssa be ashe deays iza sintanka haaththi burcu qoora deeskko.

issi adde misile bolla ha shiiqizi miicishe dizayssa be ashe deys izappe gaaththa baggara qasseka dumma dumma zaabeti dettees iza lanqenka nam7u addeti eqqida izaadekka ba huphe bollane qophey woththidi ooshettida oosha zaarishe deessikko

Misile bollani nam'u asati deettees heyssatappeka issoy adde giddishin issinna indokko addey kare biitta asa woykko bootta giddishen indiya qasseka toophphe asakko toophe bandiray izi miyan qasseka eqqi uttidayssabe ashe dayssikko

Issi petetan uttida paydon cora gidida indota be ashe deayssi ha indotappe heedzdzati hande isheni nam'ati huphen gooththa goozidi issinnaqa coo uttadus issinna deretetha woga qoncisiza apila may'ada uttadusukko.

paydon cora gidida indoti misile bolla deettes heyssatappeka dere woga qoncisizayssa apalamayizayssati deettes baynta huphenka goossa goozida indoti deettes oysha oychi dinneqa oyshas zaaro immidi diya indotikka deettes

paydon keehi coora gidida asati issipetethan topphe dere ayssiya kawo gidida addeya ahemeda abiyo aazakko odishe dettes eta sintanka qa dumma dumma mitha ayfe gidida abokadoose gididayssi eta sintan dumma dumma iqaara keehi cooray de7eessikko

misile bolla nam7u asati deettes heyssatappekka issaddey adde giddishin issinaqa indokko indiyakka ba huphe goossan goozadanne addey immizayssa festalera dizayssa ekkashe diyaba misatawu sukko

nam7u asati woykko nam7u addeti issipetethan eqqidi kushe kushe oyqeth uttidossana heyssatappe issoy booththa woykko kare biitta asagiddishin issoy toophiya asakko toophiya bandiray qasseka dhoqu gidi etappe guye baggara eqqidessikko

Paydon cora gidida asati issi petettan uttidi hokki uttida izatappeka qasseka indotikka deettes addetikka deese etappe gaatha baggara dumma dumma ayfen xeellanas cililo gidida zaabeti qasseka de'etesikko.

Paydon heedzdzu addeti beettetes heedzdzu addetappe issoy xaafo xaafide dees issoy iza matan uttis izoy etappe guyen uttis ethappe guyera qa wolqama haaththay woykko wolqama abbay zin7is abbappe gaaththa baggara gita dere deessikko.

Paydon cora addeti issi petethan gade giddon diza banga giste buuci di diza ba misatettes eti issi petetan buuccishe etappe guye baggara dumma dumma katha ayfetinne issi wolqama zaafe qasseka be ashshe deyayssikko.

misile bollan issi gas daadde oysha oychode zaari diddiya ba misates izikka ba ayfe bollan manaxire wottiri ba biradhdhe salo malatidi uththidi oychiya ba siydinne qa oyshas zaaro immi didiya ba misatessikko

Paydon heedzdzu gidida addeti issi petethan uttidi zooreta bolla diyayssa misatosona heyssatappeka nam'ati dere woga qoncisiza afala bantha qooren xaaxidi haasaya bollanneqa haas ezgo bolla deettes issoy ba ayfen manaxire wottide sikko.

Paydon kehippe cora giddida gashe nayti issipetethan tamare keththan tamariyaba de'iyaba missatettes.etta giddonka inddo gashe na'atikka adde gashe na'atikka issipetetethan siqo issippe uttidi tamariyaba massatosonakko.

Issippeteththan ufayssan uttida oyddu laggeta be'ashe de'aysiko. He laggetikka ushsha banta kushen doqqu ooththi xeellosona. Etikka kare biita asata woykko bootta asata geetettiyagetakko.

Issi katame giddon keehini coora gidida asati issi petethan hemettishe dizayssata be ashe deyayssikko etappe gaatta baggara qa woliqaamanne gita gidida keetta be ashe days keettappe gaatta baggara zaafeti deettes

kawo tamarekeetha woykko dere tamare keexidi issipetethan uttida gashe nayta coraka be ashe days he naytikka paydon keehi cora gidishe ha xeellidi issipetethan diyaba misato sonakko heyssa be ashe deays

misile bollani cora asati deettes heyssatappeka gaatta baggara nam7u makinati beettosonna makinatuppekaqa gaatta baggara dumma dumma mitha ayfetinne xeellanas cililo gidida mitha medhati qasseka eqqidayssata be ashe deayssikko

dumma dumma mobaylera woykko dumma dumma silken go'a immiza issi indo be ashe daysse iza indakka qasseka oyshettida oysha si zaaro keehippe ufayethaydanne qasseka miicayda zaarashe deyaba misatawusukko

Paydon keehi cora gidida asati bollaninne qa garsan issi petethan eqqidayssatikka uttidayssatikka deettes gashe nayti indonayti addetikka deettes heyssatikka issi petethan xeelli didiyabaga misatettes

misile bollani paydon oydda gidiyageeti paydon oydda gidiza indoti issipe tukke duuqishe deettes heyssatikka issi misile bollan qasseka heedzdzu addetas tukke duuqashe dizayssanne astira heedzdzati qasseka duuqidi diyaba misatete

Misile bollani tamare keettan tamaro bolla diza woykko timirte keettan tamaro bolla diza gashshe nayta be ashe dees eta sintanka eqqiziqa dumma dumma ba tamarsidi diza as tamare woykko etappe dariya gita asaqa be ashe deyayssikko.

paydon cora asati issipetethani hare bollani banta zal7e qach toossidinne gedera hemetidi banta hare heemmi ekkidi yiidi deettes etappe guye baggara qasseka nam7u asati botore bolli uttidi yiidi deettessikko

Nam'u dumma dumma misiledes heyssatappeka katamen maashinen eqqiza tukkenne qa kushen eqqiza tukke gidishin issaan issi addeydees issoan qasseka indadawus indakka ba huphe bolla goossa goozada ba tukke xeellashe de'awus.

Paydon cora gidida asati issi keeththi giddon eqqi ithidosona heyssataqa sunta xaafu bolla diza nam'u asati komputere bollani eqqida asatu sunta xaafi didizayssa beashe deyayssikko issade komputere oyqqis issoy mela deyssikko.

Paydon cora gidida asati issi petettan zal'o bolla deettes heyssi heyssatappe qasseka corati indo gidishen guuthati qasseka adde etikka awa gisha zaanxila bantha kushen oyqqida issi indiya gashe naa ba zokkon ba'adus.

Paydon cora gidida adeti issipetetan hemeta bolla detes etapeka gatha bagara qasekka wolqamanne gita derey des he dere gidon qasekka dumma dumma wolqamanne gita afen xelana ije imiza dumma dumma zafeti de'etes

Misile bolla issi indoyi miccashe deyawusi izaka ba huphe bollani qobe wothada banna xelashe ba kushenika xafetidda bothi wariqate oyikadda ha xelashe diyabba massatawusiko

Misile bollan issi yela ganay Tophiya bandira maa'idi eqqi uttidayssa be ashe dayss. Izappe qa guye waggara wolqama derenne he dere bollan qasseka dumma dumma zaafeti c'ililo meretati issife deiya gerta be ashe deyayssekko.

Paydon cora asati beettetes heyssatappeka qasseka sinthara eqqi uttida oyddu addetinne toopphe giddon ooso aggazo bolla diza issatappeqa issoy poolisekko he poolise raqa heedzdzu addeti eqqi dosonakko.

paydon oyddu addeti yela ga nayti issipetethani wolqaama deriya giddon eqqidi ufayssan ha xeellishe diyaba misatettes etappe sinta baggara dumma dumma zaafe aypetiqa toketides

misile bollan issi indiya ba huuphen qophe wothada iza qophe oykqada ha xeellaydanne ufayssan miica she diyaba misatowus izippi guye baggara qasseka dumma dumma zaafetinne aypence xeellanas cililo dgididayssa sohan eqqawutasukku

paydon heedzdzu asati issife miicidi ha xeellishe deettes etappeka nam7ati indo gidishin issoy addekko etappeka guye baggara wolqama zaafinne ayfen xeellishe inje immida zaafeti de7ettessikko

aypen xeelliyode keehi inje immido sohanne wora geetethana dandayiza sohani bantha toho wora he mettiza asata be ashe deys eti qasseka he mettiza suhan dumma dumma zaabetinne xeelliyode keehin wolqamati deettes

Issi indiya haattha xaphon eqqada ha xeelleda miicashe deyaba misatous ippe gaaththa baggara wolqama haatti zin7ides he haaththappe gaaththa baggara qa dumma dumma zaape malati deettes gita dereykka deessikko.

misile bollan issi gitanne wolqama gidida biratara oosettida poole eqqides iza pooleya go7aykka qasseka shubo woykko mabiraate woykko ampule shubo iza bollara aaththidi qachanas woykko xuntanas go7a immeesikko.

misile bollani dumma dumma keeththati deettes heyssatappeka qasseka dunkane keeththay maathi keethtaynne kataman keexxettiza wolqamanne pooqe gidida gita keethti be ashe de7ayssikko heyssika qasseka dumma dumma ayfen lo7anas dandayees

nam7u addeti issipetetan eqqidi ha xeellishe diya ba misato sonakko nam7u addetikkaqa kushe kushero oyqet uthida etappe guye baggara wolqama shuchchi diya ba misates etikka qasseka sintha baggara ufayssan xeelliya ba misato sonakko

Misile bollani dumma dumma keethti be ishi deys heyssappeka maati keeththi woykko gatha keethti ii kawo keeththinne qasseka guutha dunkane keethti deettes he dunkane keeththan qasseka heedzdzo asati deettes nam'ati adde gidishin issi naqa indokko.

Misile bollani meheti issipetethan hemeton doossana heyssatappeka corati karet giddishin issi naqa bullakko etappe guye baggara wolqama derenne dumma dumma gita mittay woykko gita zaafeti issipetethan de7ettes

Aypen xeellishe keehi inje immida wolqama dere dees he dere bollankaqa dumma dumma zaafeti deettes deriya xeerappe qasseka shaaray dendidi biishe diyaba misate sikko

Misile bollani issi adde kororima ayife ba kushen oyqqidi ha bessidi dizaaba misatees. Izappekaqa gaaththa baggara ayifen xeellanas cililo gidiza dumma dumma mitha ayifeti deettes. Izikka qasseka karetha maayo maayidi ha xeellidi dees.

Paydon c'ora gidida yelaga naytisi petethan haaththe waadhishe diyaba misatettis etappekka gaaththa baggara wolqamanne gita gidida dere dees he dere bollamu qasseka dumma dumma zaafeti qasseka toketi uttidayssa be ashe de'aysiko

Issippeteththan eqida cora asati dettes he coora assatu gidonkka issi indoy utada computer xelashshe de'awus eqida asatu sunththa qas computer bolla qasekka xafanas oyichadanne zarada diyabba milatawus

Paydon heezu addeti issipetettan uttidi xaafo bolla de7ettes. Heyssatappeka nam7ati uttidashe issoy eqqidi eti oottiyo ooso xeellidinne qasseka kaallidi de7iyaba misatessikko. Heyssa beashe de7ays.

Issi sohowani cora asati paydon keehi cora gidida asati issi petethan deettes heyssatappeka gaaththa baggara dumma dumma keeththinne keeththappe gaatha baggara qa medhan celilo gidida issatinne keehin paydon cora gidida zaafeti deettessikko.

paydon cora gidida asati issi petettani baynta sunta xaafisanassi eqqi uttidayssa be ashe deyss he asatikka paydon keehi corakko etikka adde gidishini gasta oykko laytan keehi sugida asata geetettosona

Issipetethan eqqiza cora nayti be ashe deays heyssatikka qasseka kawotettha dooruwasi eqqizayssa ta gidishin ubbatikka qa addekko banta bolla paayetetha naangizayssa misatosona.

Paydon cora gidida asati oonatetta qoncisiza matooqe kessanas si issifetettan eqqidayssata be ashe deayssikko eeta giddonka indotikka addetikka deettes eta suntiqa xaapo bolla diza addenne maca be ashe dayssikko

Ba sunta mazagabethanawu yiida issi indonne qasseka izi sunta xaafanas uttiza issi indo paydo nam7u indota misile bolla be ashe dayssikko indotappe issinna eqqadus issinnaqa uttada izi sunta xaafashe de'awusikko.

oonatetta qoncisiza matooqe kessanaassi bantta sunta xaafisidid diza yelagati indoti addeti beettishe deettes etappe guye baggara dumma dumma wolqamanne gita zaafeta qasseka beashe de7ayssikko.

Paydon cora gidida asati issi petethani baynthawu xuufe xaabidi woykkoma zaggabeti didiyaba misatettis heyssatappeka addetikka indotikka de'i sheeni paydon cora gididayssati qasseka baynta sunta xaafeti didiyayssa misatettis

Issipetethani baynta sunta mazagabissanas woykko xaafissanas iyida cora adde asay dees heyssatappeka xaafisi didiyayssatanne uttidi qasseka eta sunta xaafi dididayssa cora asata qasseka beaashe deyayssikko.

misile bollani cora asati deettis heyssatappekka issiyadde haakko shiiqidi dooro karde woykko dooro waraqate ba kushel oyqqidi ha xeelli sheninne pooto dendishe dizayssa misatessikko

Paydon cora gidida nayti issipepetettan gashe nsyti eqqidayta be'ashe de'ays. Etappe gaaththa baggara dumma dumma mitta ayfeti deetes. Heyssapekka zaafeti uuttati dumma dumma cililo zaafeti issipetettan de'etes.

bolla payatetha naagiya ogeyappe issoy isporte misile bollani wotta isporte woxxada woyto ekkida issi indoy ufaysan qasseka woytoakko gakkana woxxiya ba misatiya indoy misilen beettashe de7awusukko

Bolla payatetta nangisiza issappe issoy isporte gidisheni misile bollani isporte oothtidi dida issanne qassika qohoy gakkiza issa issaa tookkidi biza bolla payatetta nangiza asata be'ashe de'ayis.

dumma dumma bolla paayatetha woykko nu asatetha paayatetha naago ogeppe issoy isporte gidishin qasseka misile bollani dumma dumma yela ga nayti indotikka haddetikka bantha bolla paayatetha naago bolla deyaba misato sonakko

Bolla paayatetha naagu ogeyappe issoy isporte gidishin misile bollan nam7u asati woykko nam7u yelaga addeti issipetettan isporte oothtizayssa misatetes etikka ufayxidiqa ha xeello bollan de7iyaba qasseka misatosona.

bolla paayatetha nanganas dumma dumma isporte malati deettes heyssatappeka misile bollan nam'u asati kuwaase hanne yaanne shocidi banta bolla paayatethaka nangidi isportekka oothti didizayssa be'ashe de'ayssikko

paydon cora gidida asati issipetethan eqqidi ha xeellidinne bantha bolla paayatetha nangiyaba misatettes iza tikka qasseka booththa asata woykko kare biitta asata gidishe toopphe asata gidokkonakko indotikkade tukkaqa de7ettes

bolla payatetha naago ogeppe issoy isporte gidishin ha isporte giddon qasseka kowaasiya kaasaykades kowaasiya ka7ishe diza yelaga adde nayti beettettes heyssatikaqa kowaase phonqo bolla de7oetessikko

bolla payetetha naaganas maaddida issatappe issoy sporte gidishin misile bollanqa isporte ootti didizayssatappe ko'ase ka ishe dizayssata heedzdzu addeta be ashe deys nam7ati medhan issi mala maayyo maa7ida issoy dumma mayisikko

Bolla paayatetta naago ogeppe issoy isporte gidishini misile bollan qasseka paydon keehi dalga yelaga nayti issipetettan isporte ooso bollaninne baynta bolla paayatetta naago bolla diyayssa misato sonakko.

Bolla payatetha naagiza yelaga addenayta issipetethan be ashe deys heyssatikka qasseka banta kushe keeyippe dhoqoooththidi ufayssan isporte otti di deya ba misatosona heyssa misile bolla be ashe deyssikko

Bolla payatetha naago ogetappe issoy isporte giddishen isporte giddon qasseka woti deees he wotha woxxidi xooni dayssatappe heedzdzati qasseka woyto ekkidi eqqidaba misato sonakko cora asayqa eta xeellees.

Dumma dumma bira woyko miisha genthi wosidetees hayssappee misile bollaani kaazeena gaanawu dandayeta woyko teknolojje ehidossa woyko teknolojje medhdhidobappe issoy kaazeena giddishe he issa giddon dumma dumma biranne woraqqay de'eesiko.

dumma dumma aake mokettane woykko bolla payatetha nangu keeththani dumma dumma dhaley marpekka dizayssa be ashe dayss heyssatappekka misile bollani issi aakime bana goozidi hokkidi xeellishe dizayssa be ashe dayssikko

misile bollani be'iyode heedzdzu asati deettes etappeka qa nam'ati adde gidishin issinna indokko nam7u addeto giddon qasseka booththa woykko kare biitta asa gididayssanne qa nam'u toopphe asati issipetettan eqqidi ha xeellishe deettes

Misile bollani dumma dumma loome ayfeta be ashe days heyssatappeka qasseka bolla paayetettan anganas keehi go'a immizayssata teknolojiera cammaqishe woykko gum'ishe deiya nam'u lo'ome ay malata be ashe dayssikko.

Misile bollani paydon ichashu gidida moobayle woykko teknologe ha7i woden ehira silke gizayssa be ashe de7ays oyddati zokko zaarera she issoy qasseka sinta zaarerayssa be ashe de7ayssikko.

Duma duma markabeti missile bola betetes heysatapeka qa gita markabepe qa guta woyko gashe markabe bolan duma duma iqata c'anidi diza duma duma paydon c'ora gidida asata qaseka be'ashe de'aysko.

Bitha goyanasinne asa nayitu wolqa qoxabanas hagaziya githanne wolqama makina be,ashe dayis ha makinayika qase bitha goyishe woyiko bitha gigisidi dizaba misates makinayika wolqamanne gitako

gitanne wolqama gididi zim7idi diya haatti bollan qasseka dumma dumma markabe woykko jelbati deettes iza bollanka qasseka issi petettan baanas giigi utti uttida cora asata qasse be ashe de7ayssikko

Misile bollani heedzdzu baabure geetetti hayssa makinata be ashe deys heyssetikka qasseka paydon keehi cora asata issi petethan oykqana dandayizayssata gidishe daro wode etikka qasseka katama giddon beettosonakko

katama giddon issi addey saykile woykko biskilete geetetti xeygeti zayssa laaggisheninne iza bollan utti diqa katama giddora biyaba misates izappeka guye baggara wolqama keeththinne wolqama zaafati diyaba misatosona

paydon cora asata be ashe deays ha cora asatappeka qasseka dumma dumma makina bolla bantha iqa caanisida asatanne caanidi diza asata be ashe deays etappe sinta baggaraqa gita derenne dumma dumma zaafeti deettes

misile bollani nam7u asata be ashe dees heessatappeka issoy booththa woykko kare biitha asa giddishin issoy qasseka nu dere woykko tooppiya dere asakko toopheya dere asa lanqenqa toophiya bandiray eqqi uttidessikko

aypen xeellanas inje gidido sohaninne katama geetetti hasan dumma dumma bolla paayatetha nangiyayssatappe issoy isportekko he isporteqa ooththizayssanne biskilitera laaggishe biza dumma dumma paydonqa keehi cora asata be7ashe deyayssikko

Paydon cora gidida asati dumma dumma ba katamen eqqidi zal'ishe deettes heyssateppeka baggati he mettishe deettes etappe guye waggara qasseka paydon cora gidida dumma dumma asa caaniza dumma dumma makinata be ashe days.

Toophiya suntanne toophiya bandira oyqqida biittappenne shaarappe dhoqara hemetiza asa yaanne hanne efiza orophille be ashe dayss ha oropphillekka birooni buussa bolla deees sa7anka qasseka uttibennakko.

Dumma dumma biron kexxettitida dizza kawo keththathi de'ettes. Heyssettika qasekka kataman kexxettida keththi gidishin ubba keththatti qasekka wuribokkonna .eta paydoykka payddiyo saate payddoy qasekka udufunna gidiyogga.

Ayffen xellanas keehi injje gididayssinn qassi uffayssa immidayssa issi kattama giddonwurrida poqqe woykko dumma dumma kethi be ashe dayssikko he keethi lanqqenkka qa dumma dumma zaffey de's

Kexxetidi woykko ossetidi wurrona kethi woykko katami oqqey dizzayssa beyashe days etappekka harray dumma dumma bollabagarra wurridayssanne garssa bagarra wuribenaga beyshe days.

Paydon ichashu asati issipe eqida etapeka issina Indo gidishe oydati adeko etape guye bagara wolqamanne gita ayfen xelanas ufaysiyanne lo'iya kethay kexeti utides eta matanika issi makini eqides.

Ha missile bolla hezzu assatha bea'she da'ss hezathappe nam'thi adde gidishin issinaya indoko issi adde ba huphen qophe wothidi ayffe bollan manaxire azzakko Indo oysho bollanne zoretho bolla diyaba misathesikko.

ayfen xeellishe keehi ufaysidayssanne cora go7a immida katama keethti wolqama gididayssa be ashe days ha katama keethti gaattan qasseka paydon keehi cora asati issipetettan eqqizi yiiccise deettes

misile bollani oosetidi diza keetti be ashe days heyssa ooso ooththiza nam7u indoti baynta zokkon shuchcho ba7idi ehizi wottidi ziddiza ba misatettis heyssatappeka sinta baggara qa keexo bolla disha diza keethi de7eesikko

kataman keexettanas giigo bolla diza gitanne wolqama pooqe be ashe deys ha pooqekka qasseka aypen xeellanas keehi inje immidayssa gidishin dumma dumma zaafetikka ama tani qasseka toketi uttidayssa be ashe de7ayssikko

Paydon cora asati issipetethan deettes heyssatappeka issi indoy ha xeellaydanne qasseka katama giddon pute tokkayda diza ba misatawus iza indiyakka ha xeellada miicaydanne keehippe ufayetiyaba qasseka misataywus.

Dumma dumma keeththi mala be'ashe days heyssatappeka qasseka katame keetjthi be'ashe days katame keerhrhi qasseka qammara ampole eexishshe woykko poo'oy poo'ishe aaze misati gizayssa be'ashe days pengenqa issi adde utti uttides

ooso bolla diza keethti woykko mulera kuuyetibenne keetti nam7u pooqe be ashe deays heyssika qa katama giddon beettes pooqe sintanqa issi makinay buussa bolla woykko biidi dizayssaqa be'ashe de'ayssikko

katama giddoni oosettidi ongetibenna woykko kuuyettibenna keetti be7ashe days heyssika pooqe giddishini paydon keehi coora gidida pooqeta be7ashe days eta matan qassika nam7u gashshe nayti matara qa kantidi bishe diyabe misatosonakko

Kawo tamare keththi woykko dere tamare keththi be'ashe de'aysi heyssape qasseka xellanas kehi lo'iza tamare keththi be'ashe de'aysi tamare keththi gaththan qasseka woliqqama nam'u zaffeta qa be'ashe de'aysiko.

Payidon co ra gididayisati yelaga getetanaw dandayiza nayiti issippetetani mayo mayidi banta huphe qophe wotidi banta kushen qasika duma duma merara de, izayisa ci,ishe idimidi ufayixidi de,tesko

Paydon oyddu nayti nam'ati adde nam7ati indo gidida gashshe nayti issi petethani maxaafa xeellishe woykko maxaafa nababishe deettes heyssatappeka nam'u addeti xoqan nam'u addeti ziqqan uttidi xeellishe deetteso

Misile bollani keexettidi wurida wolqamanne gita woykko pooqe geetettana dandayidayssata oyddi oyddu keetti be ashe deyays he keeththa matanka qasseka buro mokko bolla diza dumma dumma puutheti woykko zaabeti de7oosona.

Tamare keeththi keexxettidi wuridayssa ayfen xeelishe inje gididayssa be'ashshe dayssa ha keeththin qasseka gashshe nayti issipetethani issi mella maayo maa'idi yaanne hanne hemeta bolla diza hayssata qaa be'ashshe de'ayissikko

Aypen xeellanas inje gididayssanne lo'izayssa keethti issi keethti beettes he keethtin giddon qasseka dumma dummanne cora asati deettes etappeka issadey izas baggardishe coratiqa sinta baggar eqqidi xeellishe deettessikko.

Oosetidi wuri benna gaxare oge be ashe deays ha oge bolla qasseka cora asati eqqidi ha xeellishe deettis etappe gaattha baggaraqa wolqama zaafetinne medhetanqa cililo gidida issata qasse be ashe deayssikko.

misile bollani issi makinan diza oyddu asatinne makina lanqen eqqiza issi adde beyashe days. etappe gaatta baggara wolqama derenne dumma dumma phayfen cililo gidiza xeellanas keehi inje immida zaafeti eqqi uttidayssa beyashe days.

misile bollan issi gaxare oge be ashe deys ha gaxare ogen qasseka ganna bagganne qa ha bagga gaxanne ha bagga gaxan dumma dumma cililo misathiza zaafeti deettes izappe sinta baggara wolqama dumma dumma dereti de7ettes

issi petethani biitta gooyshe diza cora asata be ashe de ayssekko etappe pude baggara qasseka woykko etappe gaatta baggara wolqama dumma dumma zaabetinne dumma dumma wolqama gita dereti de7ettes

Katama giddoni oge giigisso bolla woykko aspalte keso bolla diza paydon keehi cora asatanne qasseka aspalte giigiso bollan diza wolqama makini be ashe dayss izappe ganna baggara qasseka gitanne wolqama zaafe de'essikko.

Ba dereb woga qonc'iza afila ma'ida asatine banta huphen qa qophe wotidi banta som'o bombape duqidi mec'etidi diza c'ora asata be'ashe deys heysatika gitane wolqama gasta getetiya asatako.

Issipeteththan mashshine ooththo othidi diyabba masatiya paydon cora adde asati detes hessataka qasse bantta kushshen oththidayssa woykko mashshine oththoy ay male gidayssa qas bessidi dizayssati cora adde asta beashe de'ayssikko.

Issippetethani mashinne ooso oothide diza asata be'ashe de'ayskko. Ettikka paydon keehi cora adde gididayssa gidishin ettikka dumma dumma mashinetanne oothidinne banta ooso oothidayssa medhi oothidayssa de'eteesikko.

Dere woga apila ba morge bolla yeggiza issi adde be ashe days adde matanka qasseka buro giigettidi wuribenna boonoy woykko bombay deees he bombappeka nam'u saara haatti goggi didizayssa be ashe deayssikko.

haaththa duuqidi baambaayoo7epana dandayiza cirenetere gaanas dandayiza isi wolqama miishi be ashe days izappeka gaatha baggara dumma dummanne wolqama gita paydon cora gidida zaafeti issi petethan eqqidosona

Misile bollan issi haylanden kumida xillo haaththinne qasseka haylande haatti geliltido xillo haatti be ashe deyayssikko ha haathti xeelliyo saate keehippe lo'iya ba gidishini xillonne booti haattikko.